Omwana agoba ente era nga zitambulira ku kkubo ery'ettaka. Ku mabbali g'ekkubo waliwo ebisubi, emiti n'ebirime eby'enjawulo ate eri mu maaso ente gye ziraga waliyo ennyumba.

Ennyanja ennene eyina amayengo mangi ate era nga g'amaanyi, yeetooloddwa ebiyinja bingi, yeetooloddwa n'obusozi, ku biyinja tekuli bimera wonna wa kitaka.

Embuzi ttaano nga za langi njeru ne kiragala ziri ku ttale awali ebimera ebya kiragala. Waliwo emiti emiwanvu era nga nagyo gya kiragala waliwo n'obuti obutini obumenyese era nga bukalu ebire byeru ate nga mwe muli ne bbululu.

Obusiisira bubiri buyina oluggi n'amadinisa abiri ate nga bulina essubi waggulu. Ku buno obusiisira waliwo obupande. Mmaaso gaabwo waliwo oluggya olulimu obusubi. Emabega waabwo waliwo emiti n'ebitooke.